mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatuhu dal leen jàmm seen rajo Koungheul FM <breath> ci fréquence su 92 point 1 comme ni ñu ko baaxoo di defee saa su nerek talaata bu nnesu vingt heures jotee <breath> ngeen ànd ak seen émission spéciale tey nag comme ni ñu koy defee <breath> ngeen ànd ak seen émission bi nga xam ne rek dañuy waxtaanee lu jëm rek ci wàllu changement climatique su ñu ko waxee nag war a wxax li nga xam ne rek moo di causes conséquences ;fra solutions <breath> loolu nag ngeen koy déglu seen rajo Koungheul FM <breath> ci fréquence su 92 point 1 <breath> si jàppandalu <breath> si jàppandalu projet bii nga xam ne rek moo di moo di projet 4R bu PAM <breath> PAM di programme mondial <breath> di programme alimentaire mondial <hesitation> su ko defee it mu nekk encore si financement wu ñi nga xam ne rek ñoo di Fond vers climat <breath> si jàppandalu <hesitation> ñi nga xam ne ñoo di waa Jokalante <breath> tey it ñu amaat mbégte àndaat ak yéen si émission bi ngeen koy ànd ak nag ak seen xarit Seydou Dieng <breath> ñu nekk feeg ki nga xam ne rek moo di Cheikh Ndiaye chef station météo bu Koungheul <breath> du ñu def lu moy bàyyi ko mu daal di nuyoog auditeurs auditrices Koungheul FM <breath> ñu daal di dugg si thème bu ñuy waxtaanee Cheikh ñu ngi lay nuyu
waaw salaamaaleykum wa rahmatulah Seydou salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñuy déglu donc ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen dalal jàmm si émission bu am solo bu ñuy taxawal fii tey <noise>
jërëjëf <hesitation> Cheikh Ndiaye <hesitation> ñu koy jaajëfal bu baax moom itamit <breath> si wuyu si bi dégg ngeen nu mu ko waxee ak nu mu ko faram-fàccee <breath> mu nekk ki nga xam ne rek <hesitation> moo nekk fii ci station météo bu Koungheul di fi def liggéey bu mucc ayib <breath> <hesitation> tey nag ñu am mbégte di waxtaan ak auditeurs ak auditrice yi nga xam ne ñoo taamu déglu Kougeul FM <breath> seen émission bu ñuy waxtaanee tey lu jëm si wàllu changement climatique <breath> changement climatique su ñu ko waxee moo di coppeeku jaww ji <breath> <hesitation> ñëpp di ko dégg tey ñuy waxtaanee lu jëm rek si wàllu causes conséquences solutions <breath> <hesitation> lu ko waral ak naka la ñuy fexe ba dékku ko ak yan matuwaay la ñu war a jël ba dékku li nga xam ne moo di changement climatique <breath> loolu nag nekk lu am solo ba tax na tey ñu dalal si ki nga xam ne moo di Cheikh Ndiaye météo <breath> <hesitation> comme ni ñu koy faral di waxee mu nekk chef Cheikh Ndiaye chef station météolrologique bu Koungheul <breath> sëñ Cheikh gannaaw bi nga xam ne tey di waxtaanee lu am solo lu jëm rek si wàllu changement climatique <breath> tey su ñu ñëwee si li nga xam ne mooy thème bi <breath> <hesitation> laaj la laaj bu njëkk bi mooy an ana lan nga ñu mun a tekkilee chnagement climatique
<breath> waaw Seydou salaamaaleykum wa rahmatulah encore chnagement climatique si ni ñu koy déggee mooy coppite jaww ji te bu ñu nee coppite jaww ji dafa am coppite jaww joo xamante ni c' est naturel maanaamlu ñuy wax <hesitation> chnagement d' ordre obitral maanaam dafay am jamono boo xamante ne maanaam <hesitation> adduna bi dafay am nu muy taxawee fii moog jant bi am na da ngay sentir ne que dafay am yenn jours yoo xamante ne gudii gi mooy ëpp bëccëg bi am période boo xam ne bëccëg bi ak guddi gi ñoo tolloo comme période bi ñu toll nii am période yoo xamante ne bëccëg bi mooy ëpp guddi gi donc yooyu ay changement la yoo xamante ni ay changements yu def dafa baaxoo waaw parce que adduna bi lan moo tax ñu naan noor naan nawet c' est parce que <noise> adduna bi moom mooy wër jant bi te nu mu koy wëree daf koy wër si trois cent :fa soixante cinq jours lay wëree jant bi donc période bu nekk rek dafa am si lu ñuy wax suñuy <hesitation> sunuy sunuy termes <noise> solstice d' été slstice d' hivers équinox d' automne ak équinox de printemps yooyu yëpp dafa am benn période boo xamante ne noonu la jant bi di xaree adduna bi donc boo gisee <hesitation> bu fekkee <hesitation> comme jamonoy nawet da ngay gis ni bëccëg bi mooy ëpp guddi gi léegi bu énuy génn si nawet da ngay gis ne bëccëg bi ak guddi gi dafay tolloo léegi bu ñu demee ba ay mois de décembre da ngay gis ne <noise> guddi gi mooy ëpp bëccëg bi donc loolu ay changement la yoo xam ni daf ko baaxoo c' est du à la révolution de la terre maanaam ni nga xamante ni noonu la <hesitation> adduna bi di wëree jant bi <smacks lips> waaw beneen changement bi nag climatique bi beneen changement kii coppite jaww ji <breath> <hesitation> bu ñuy wax mooy que maanaam bi nga xamante ni bu fekkee dañ koy natt si ay at yu bëri da ngay gis ni que température yi soit dafay yokk si yenn gox yi mu wàññeeku si yenn gox yi <hesitation> taw yi dafay wàññeeku si yenn gox yi ndorteel bi tamit dafay yéex loolu tamit changement la yoo xamante ni à long terme la si à long terme lañ koy jàngal si diir bu yàgg donc loolu mooy coppite jaww ji <breath> léegi li nga xamante ni nag moom mooy moom moo moom moo moo moom mooy indi coppte jaww ji am lu ñuy wax effet de serre <breath> tey effet de serre maanaam bu fekkee da nga koy xayma tey am na ñoo xamante ne dañuy béy di def culture sous serre maanaam jël lu mel ne sànke muur ko ci pour di mën a tënk tàngoor bi si suuf noonu la la effet de serre nekkee noonu si adduna bi parce que adduna bi boo seetee enveloppe gazeuse la gaz lépp gaz la dafa am ay kii <hesitation> ay matières yi nga xamante ne moom moo tënk addunabi <breath> léegi tey bu fekkul woon du matière yooyu noonu effet de serre naturels yooyu noonu tey aduna bi glace lay doon kenn du fi mun a dëkk température bi day doon moins dix huit degré mais tey boo gisee température bi doon plus quinze degré nekk quinze degré la température de la terre c' est parce que effet de serre yi moom moo tax kon loolu lu am solo la donc dafa am tamit beneen effet de serre boo xamante ne ñu ngi koy wax effet de serre antropique yi nga xamante ne nit yi ñoom ñoo ko waral tey lakk-lakk yi nga xamante ni dañ koy def ak <hesitation> maanaam <hesitation> comment dirais je engrais yi nga xamante ne dañ koy def si tool yi al métane yi maanaam neefare nag yeeg neefere jur gi ak mbalit yeeg maanaam les eaux usées <hesitation> ndox yi nga xamante ni ay ndoxu fosse la ñu ak yooyu yooyu tamit am na benn coppite boo xamante ni daf koy indi yooyu mooy effet de serre antropique xam nga léegi tey bu fekkee da ngay jël sa lakk bi maanaam CO2 CO3 bu ñu koy xayma day mel ni <hesitation> danga koy jël si exemple comme gaz yi pétrole ak lu mel ni këriñ waaw yooyu tey boo xoolee maanaam seen yokkute mu ngi toll si zero virgule zero quarante et un pour cent maanaam zero virgule quatre pour cent si at bu nekk si at bu nekk loolu la en moyenne si tënk daal te booy xool si nu mu nar a dund si adduna bi mën na nekk vingt ans jàpp deux cent ans xam nga loolu dafa bëri xala xalaatal zero virgule :ra quatre pour cent chaque chaque année nga am ko ba pare mun nekk mu war a nekk si jaww ji vingt ans jàpp ñaar téeméeri at <breath> mu am tamit beneen boo xamante ni moom la ñuy wax NO2 si suñuy matières mën nañu ko tuddee <hesitation> oxyde nitreux boobu itam lu koy indi mooy engrais yi engrais yi nga xamante ni dañuy def si tool dañu koy def si tool dañ koy wicci si ool yi moo tax ba benn ak ñaar nit ñi di <hesitation> bëgg <breath> coment dirais je di def ay fumiers organiques si seen tool pour moytu eng engrais chimique bi <breath> parce que boobu tamit boo xoolee <noise> at bu nekk si tënk dina yokk si zero virgule vingt cinq pour cent <noise> en moyenne te boo xoolee dundam si kaw jaww ji di mun na fa def cent vingt ans xam nga loolu dafa bëri zero virgule vingt cinq pour cent at bu nekk <noise> ah ba cent vingt ans mu war ko nekk si jaww ji <noise> yaa ngi dégg beneen gaz bi tamit mooy CH4 moom la ñuy wax métane métane loolu boo koy xayma mu ngi nekke maanaam comme ça <hesitation> li nga xamante ni moom la jur gi di génne ak li nga xamante ni moom mooy mbalit yi gars yi nga xam mbalit yi nit ñi di xëpp <breath> ak tamit <hesitation> ndoxu fosse yeeg yooyu noonu yooyu boobu nag moo gën a garaaw boobu vingt et un fois la gën a garaaw que CO2 tu vois boo xoolee bon yokkuteem mu ngi toll si zero virgule six pour cent ci at bu nekk mu yokk zero virgule six pour cent wante maanaam durée de vie am dans l' atmosphère dina mat douze ans <smacks lips> kon lii mooy li nga xamante ne moom mooy indi coppite jaww ji <noise> te yii nag bu amee dafay am ay jeexintal yoo xamante ni moom lay indi si maanaam alam bi environnement bi am jeexintal yoo xamante ni moom lay indi tamit si nit ñi ak si suñuy activités si li nga xamante ni moom mooy suñu yëngu-yëngu kon donc changement climatique coppite jaww ji la maanaam li koy waral mooy que gaz yi nga xamante ni moom la ñu jël di ko sànni si atmosphère bi loolu muy yokk gaz yi nga xamante ni dafay nekk parce que lu ëpp day tuuru parce que bu fekkee dafa am gaz yoo xamante ni maanaam moom moo baaxoo si jaww bi ñu ñëw di si yokk di si yokk di si yokk kon dafay dem ba nga xamante ni dafay fatt donc bu fattee lu ëpp tuuru fi muy wàcc daywàcc si géej gi géej gi maanaam régulateur termique la tey suñu température tey bu fekkee dafa nekk si yenn degré yi géej gi moo tax yaa ngi dégg donc léegi bu fekkee gaz yi dafay yokk di yokk di yokk bu demee ba nga xamante ni lu si bëri dafa wàcc si ndox mi maanaam dafay modifier la circulation atmosphérique générale ni nga xamante ni noonu la ngelaw li di war a demee ah ak fi muy war a dem ak fi nga xamante ni foofu la ndox mi les eaux superficielles war a nekk ñoon ñëpp dañuy deplécé wu donc loolu mooy indi lu ñuy wax déreglement climatique te à long terme mu indi lu ñuy wax coppite jaww ji waaw
jërëjëf <hesitation> Cheikh Ndiaye kaddu yooyu leer na am na solo wax nga lan mooy changement climatique <breath> wax nga lu ko waral ak li nga xam ne moo koy indi <breath> <hesitation> suñu jàngatee bu baax muy li nga xam ne moo koy indi bokk na si rek li nga xam ne mooy gaz yooyu nga xam ne <breath> <hesitation> wax nga ko sànq <breath> te it mun nañu wax ne loxoy doomu aadama mu ngi si nan nga ñu mun a faram-fàccelee loola
waaw loxoy doomu aadama ni mu si nekkee mooy xam nga <hesitation> dafa am lu ñuy wax récheuffement climatique réchauffement :fraclimatique mooy comme <hesitation> maanaam tey waa Etat-Unis ay Inde ay usines yi nga xamante ni ñoom loolula ñu yor di sànni ay di defar ay mbir saxaar soosu di dem si jaww ji kooku dafay indi lu ñuy wax réchauffement te réchauffement boobu noonu à long terme moom mooy indi lu ñuy wax changement climatique maanaam bu ñu nee changement climatique mooy maanaam <hesitation> li nga xamante ni moom moo par exemple tey Koungheul <hesitation> précipitations yi nekk six cent cinquante milimètres moyenne bi boo ko bu fekkee da nga ko tënk xam nga léegi bu fekkee dafa am coppite day wàcc nekk cinq cent milimètres wala mu nekk quatre cent milimètres tu vois donc da ngay jàpp ni que nit ñi ñoom ko indi wante nag li nga xamante ni moom moo sabab changement climatique dëgg nekkul li nga xamante ni ñun la am nañ si part de responsabilité wante li si ëpp maanaam les pays industrialisés mooy pays yu nga xamante ni dañu développés ñoo koy gën a sabab donc changement climatique lu ko waral mooy nit ñi ñoo ko waral nit yi yenn activités yi nga xamante ni dañ koy def te du ñu xalaat jaww ji ak tamit yenn melukaan yi nga xamante ni dañ koy comporté woo si adduna bi te du ñu xalaat jaww ji loolu dafay dem ba nga xamante ni dafay destabilisé jaww ji te bu ko destabilisé lépp si ñun lay tuuru donc loolu mooy li nga xamante ni moom moo indi changement climatique <breath> waaw léegi énergies yi nga xamante ni mooy ay énergies <noise> fossile yu comme yu ma la doon wax lakk-lakk yi yooyu tamit dina dem ba nga xamante ni dafay modifier climat bi si rythme boo xamante ni mosuñu ko gis kon ay affaire yu am solo la yoo xamante ne nit ñi dañu si war a bàyyi xel
<hesitation> <hesitation> jërëjëf sëñ Cheikh Ndiaye kàddu yooyu leer na am na solo <breath> ba tey it lu jëm rek si wàll chnagement climatique yi yan gàllankoor la mun a indi la mun a jural askan wi
waaw gàllankoor yu mu mun a jural askan wi mooy mun na jural askan wi lu ñuy wax xiif mun na leen jural manqué ndox ba pare jural leen ay problèmes maanaam wér-gu-yaram <breath> parce que tey changement climatique lan la mooy température bi nga xamante ni dafay gën a yokk te tey température bi bu fekkee dafa yokk dafa am yeneen jeexintal yoo xamante ne nii <breath> maanaam daf koy sabab waaw parce que boo xoolee tey boo xoolee <hesitation> si <hesitation> maanaam si dëkk yi nga xamante ni dafa am glace ñu ngi leen di wax les * wala nga wax les banquises tey dëkk yooyu noonu da ngay gis ni que maanaam <hesitation> glace bi dafa nekk di seey glace bi buy seey dafay augmenter tamit le niveau de la mer daf koy yokk maanaam tey bu fekkee tey niveau <hesitation> maanaam géej gi dafa nekk si benn niveau daf koy yokk te gars yi borom xam-xam yi <noise> li nga xamante ni moom la ñu si wax mooy dina ko yokk de vingt neuf à quatre vingt deux centimètres bu fekkee da ñuy xool fii ak deux mille quatre vingt et un à deux mille cent yaa ngi dégg ñu gis ni que tam dina wàññi glace boobu noonu ah neuf à treize pour cent te loolu mooy li nga xamante ne dafa wàññeeku de depuis mille neuf cent soixante dix neuf ba deux mille douze ba pare beneen gàllankoor bi mooy maanaam cumul pluviométrique bi da koy wàccee cumul pluviométrique maanaam li nga xamante ne dañ koy dajale si taw dafay wàcc te xam nga tey taw bi bu fekkee dafa wàcc rendement agricole bi tamit dina am ay jafe-jafe yaa ngi dégg <noise> yooyu yëpp daf koy dafa da <hesitation> changement climatique daf koy daf koy sabab xam nga léegi nag modifier li nga xamante ni moom la moom moo ñu war a jox ay taw parce que tey changement climatique bi <noise> bu fekkee tey <hesitation> gaz yi nga xamante ni dafa assiuler wu dans l' atmosphère mu dem ba wàcci tey si jaww ji nekk si géej gi <noise> dafa am ay courants <noise> yi nga xamante ni dañuy daw si géej gi tey côté bu nekk si adduna bi am na ay courants marrains yu fa nekk bu si nekk dafa am tur am sant yaa ngi dégg tey bu fekkee tey par exemple dafa am benn courant bu tàng bi nga xam ni moom moo nekk si waax i Sénégal yi si Océan atlantique am courant bu sedd bu nekk si waax i Amérique <noise> ah am courant bu sedd bu nekk si maanaam Océan Indien donc yooyu noonu yëpp dañuy destabiliser wu parce que tey ndox mi ngelaw bi nga xamante ni <hesitation> moom mooy moom mooy distribuer maanaam l' énergie parce que adduna bi énergie la boo xamante ni maanaam c' est une distribution d' énergie <noise> xam nga <hesitation> nu muy tourner ni adduna biy tourner parce que adduna bi taxawul xam nga nit yi dañ naan jant bi so na wala jant bi génn na so na mooy lan mooy génn na ah
jant bi fenk na *
fenk na mooy génn na so na mooy <hesitation> nëbbu na
waaw
voilà xam nga jant bi moom dafa taxaw benn place xam nga mais adduna bi moom mooy tourner moom mooy wër tey bu fekkee da nga nekk si guddi dafa fekk ni que yow adduna bi dafa tourné wan ginnaaw jant bi yow léegi da ngay nekk si guddi keneen nekk si bëccëg léegi bu fekkee adduna bidafa wan kanam jant bi da ngay nekk si bëccëg ah keneen ki nekk yeneen dëkk yi nekk <hesitation> si guddi tu vois <breath> donc adduna bi ni muy tourner noonu dafa am ay énergies yoo xamante ni moom lay jàllale parce que ñun tey nga xamante ne ñun ñoo nekk <hesitation> au niveau des topiques de ñun ñi nga xam ne c' est nous sommes des maanaam ñu ngi si Equateur bi <noise> bon dafa am benn quantité d' énergie boo xam ne moom la jant bi di gën a laal <breath> léegi jant bi bu fekkee dafa jël énergie boobu maanaam énergie bi nga xamante ne moom mooy juggee à l' Equateur daf koy sànni à trente degré nord xam nga si beneen cellule bu ñuy wax cellule de fréle léegi kooku tamit dafay yóbbu tàngoor si à quatre vingt dixième degré nord :fa ñu koy wax cellule polaire xam nga kon da ngay gis ne que distribution d' énergie bi dafay dépendre si maanaam adduna bi ni muy dawee ak adduna bi tamit nu muy wëree jant bi léegi loolu nag tey bu fekkee dafa am <hesitation> da bu fekkee dafa am ay <hesitation> ay coppite coppite jaww ji <noise> bu fekkee dafa am <noise> da ngay gis ne que loolu maanaam <noise> mu dafay changé parce que courant yi nga xamante ni moom moo war a courant marrains yi nga xamante ne moom mooy courants yi tàng yi ah war a nekk si Atlantique pour ñun suñu précipitation mun a baax ah tey bu fekee courant yooyu noonu ngelaw li dañ ko pousse ñu dem au niveau de l' Océans Pacifique jël ngelaw lu sedd li jël <hesitation> ndox mu sedd bi pousse ko au niveau de l' Atlantique ah <hesitation> dafay am ay jafe-jafe yi nga xamante ni moom lay am parce que dfa am benn phénomène bi nga xam ni changement climatique moo koy waral muy Elninio ñu ngi koy wax Elninio si suñuy termes tey phénomène boobu lu muy def mooy bu fekkee dafa ñëw dafay jël maanaam bu fekkee dafa am ay ngelaw yoo xamante ni dafa war a jugee est dem Amérique ouest d' Australie ak Asie da koy tourné te ngelaw yooyu noonu mooy pousse ndoxu géej gi pour ndox mi mën ñu jox taw parce que boo xoolee taw bi mu ngi juge si géej gi xam nga <noise> léegi tey bu fekkee dañu war a am des eaux superficielles yoo xamante ne dañu tàng si maanaam laata nawet wi di ñëw pour ñu mun a am cóolóol lu baax pour mu mun a taw léegi changement climatique dafay jël ngelaw yooyu noonu yóbbu ko au niveau :frade l' Océan Pacifique bu ko defee <hesitation> ndox mu tàng mi dem si Océan Pacifique si waaxu Amérique yi ba pare mu jël <hesitation> ndox bu sedd bu nekk si Pacifique yi <breath> indi ko si waaxu Sénégal yi si waaxi Atlantique yi bu ko defee ñu naan non dafa tàng énu nan ndox amul taw bi dafa yéex wala yeneen mbir yoo xamante ne nii nit yi dañ koy seetlu si coppite jaww ji
dëgg la
waaw kon loolu <noise> vraiment mooy li nga xamante ni moom la mën a sabab waaw
<breath> jërëjëf <hesitation> Cheikh Ndiaye foofu tamit <hesitation> leer na am na solo <breath> ndax <hesitation> su ñu jàngatee bu baax <hesitation> wax nga <hesitation> li nga xam ne rek moom la jural askan wi <breath> <hesitation> rawatina nag yenn saa yi sax ñuy faral di wax ne <breath> <hesitation> ndox mi manqué na maanaam taw bi yenn saa yi am prévision yoo xam ne mu taw ba mu ëpp <breath> yenn saa yi tamit nga gis li nga xam ne moo di géej yi xaw a avancé loolu yëpp moo koy moo koy waral n' est ce pas
waaw parce que <hesitation> lu ñuy wax avancé de la mer parce que tey glace yi nga xamante ne dafa nekk au niveau de l' Antarctique ak au niveau de l' Arctique tey glace bi dafay seey <noise> tàngoor bi daf koy seeyal léegi bu ko seeyalee dafay am lu ñuy wax ay Ice berg ay lumbu glaces la yu ngand a ngand dafay mel ni tey nga jël benn carafe nga def si ndox boo si defee ndox tey ba mu fees après nga jël ndonj glace sànni kosi ni muy def xam nga day këppu noonu la mel loolumooy li ñuy wax érosion coyière bu ko defee day indi lu ñuy wax ay <noise> avancé de la mer mooy ér-) érosion cotière benn la bu la si neek mun nga ko si wax maanaam dafay yokk tamit niveau géej gi leneen li tamit mooy xam nga tey adduna bi maanaam si tàngoor bi si suuf lay jugee parce que tey looy gën a yéeg naam jant bi moo ñu tiim wante looy gën a yéeg muy gën a sedd looy gën a yéeg dafay gën a seddwante looy gën a wàcc dafay gën a tàng léegi tàngoor bi nga xamante ne moom mooy nekk si suuf dafa mel ni nga jël benn <hesitation> maanaam baraada teg ko ci fourneau ah di ko upp muy bax ba baraada bi di bël bal tuuru noonu la tàngoor bi di def géej gi noonu la koy tàngalee noonu lay tàng léegi bu demee ba tàngalee géej gi nag lu ci ba tàngal ah ba nga xamante ni géej gi du mu ngi ball da ngay gis ni que nu muy song mooy dëkkuwaay yi exemple bu si gën a <hesitation> pattant mooy Goxumbath tey boo fa demee <noise> si Saint-Louis <noise> tey boo seetee foofu yëpp jël nañ kër yu nekk foofu yëpp presque kër yëpp géé géej gi jël na ko te loolu yooyu yëpp li ko waral mooy coppite jaww ji yaa ngi dégg dafay seeyal glace yi glaces yi yokk niveau de la mer <hesitation> comment dirais je niveau niveau ndox mi de vingt neuf à quatre vingt deux centimètres tu vois léegi ndox mi tamit di gën a bax naam yow mun nga bañ a sentir ni ndox mi mu ngi bax wante tey bu fekkee da nga yor nattukaay si biir géej gi comme natukaay yi ñu yor nii au niveau des stations météorologiques comme bu Koungheul da ngay gis ni que ndox mi dafa tàng jër te li koy tàngal du dara lu dul <noise> coppite jaww ji te loolu yëpp li koy waral mooy loxo nit ñi si li nga xamante ne moom la experts yi wax waaw
si wàllu mbéy mi tamit dañuy nemmeeku ne nawet yi yenn saa yi mu xaw a * waaye yenn saa yi <breath> nga gis mu yéex a commencé <breath> maanaam cax maanaam mu teel a taxaw laa bëgg a wax <hesitation> yenn saa yi tamit nga gis <breath> nawet bi yéex a tàmbali loolu tamit <hesitation> si changement climatique yi la bokk
waaw si changement kii bi yooyu yëpp si changement climatique la parce que changement climatique

mooy maanaam nawet bu fekkoon dafa doon doog a <coughs> tàmbali le trente et un mai parce que boo xoolee si ay atam le trente et un mai fu mu daan jot da daan taw <noise> xam nga mois de juin mu
dàbbali ko
waaw mu dàbbali ko di taw di taw di taw di taw te woor yi du bëri yaa ngi dégg <breath> mais li ma lay wax noonu si phénomène Elninio bi mooy que <hesitation> ndox mi nga xamante ni ndox mu sedd la mu pousse <hesitation> ngelaw yi pousse ko mu dem si Atlantique bi tey loolu moo waral tey <noise> sunu nawet yéex parfois :frañuy am nawet bu yéex te Elninio boobu mun nañ ko am dans le Pacifique si Océan Pacifique waaxi Amérique yi mun nañ ko am tamit si waxi Atlantique yi si suñuy termes mun nañu ko wax une langue d' eau chaude mooy Elninion Atlantique loolu tey li nga xamante ne moom moo war a jox taw maanaam <hesitation> continent bi ñun Sénégal lu ñu war a jox taw <noise> muy la ZCIT la zone de convergeance inter tropicale <breath> da ngay gis ne que Elninio ak tàngoor bi nga xamante ni nit ñi ñoom ñoo ko waral ñu indi coppite jaww ji dafay daf koy aspiré daf koy xëcc bu wàcc yaa ngi dégg tey bu fekkoon tey tàngoor bi dafa yemamaay mu mel nu mu war a mel jaww ji nu mel nu mu war a mel baaxoo comme ni ñu ko tëggeewoon da ngay gis ne que dafay yéeg te du am benn jafe-jafe wante day forcer di jéem a yéeg mu koy xëcc day mel ni ngay daw ma lay xëcc rek yaa ngi dégg ngay dem ma lay xëcc xam nga doo mën a dem noonu la mel tàngoor bi da koy xëcc day aspiré la ZCIT <noise> bu ko defee nag yow jamono bi nga xamante ne dafa war a tàmbale taw du tàmbale taw mun na sooxe tuuti wa illaa bu tawee ba pare mu am woor bu gudd lool lool lool lool boo boo xamante ni ku si deful ndànk sax boo saggantuwul mun nga si yàqule waaw
aywa ba tey loolu am solo bu mu am solo moo tax fu ñu ñëw rek <breath> gannaaw bu ñu wax lu jëm rek si wàllu changement climatique soppite jaww ji <breath> <hesitation> ñu wax rek kon yan matuwaay lañ war a mën a jël <breath> <hesitation> ba mën a dékku li nga xam ni rek moo di changement climatique bi <breath> ba nga xamante ni nii béykat bi <breath> dina mun a yokk rendement am
waaw changement climatique bu njëkk bi mooy maanaam bu ñu nee coppite jaww ji <noise> ñun tamit waa war nañ soppi suñu dëkkin war nañ soppi tamit suñu xeetu liggéeyin wala war nañ soppi <noise> aussi ni ñuy liggéeyee parce que yi nga xamante ne moom mooy ay températures ak yooyu dafa am jeexintal boo xamante ne daf koy am si gàncax bi yaa ngi dégg <noise> tey température bi tey <noise> akle niveau de l' humidité ak rayonnement ultras violet yi ak CO2 bi li nga xamante ni moom mooy <hesitation> mooy kii boobu ma lay wax genre gaz boobu noonu nga xam ni mën nañu ko wax ni pétrole wala këriñ ah yooyu yëpp tey bu fekkee dafa yokk dafay am benn jeexintal boo xam ni daf koy am daf koy def si si nawet bi dèjà rayons ultra violet yi dafa am lu ñuy wax la couche d' ozone couche d' ozone boobu tey bu amul woon tey vie du am ci adduna bi parce que rayon ultra violet yi mooy maanaam jenneer yi nga xamante ne dafa jugee si jant bi di dugg ci adduna bi laata muy dugg si adduna bi dafa am benn couche boo xamante ne boo koy xayma mu ngi nekk <hesitation> presque à cinquante kilomètres si kaw couche boobu mooy couche d' ozone lu tax ñu naan ko couche d' oeone parce que maanaam tënkam fa la gën a bëri concentration am foofu la gën a amee solo yaa ngi dégg léegi loolu nag dafay filtré rayon ultra violet yi <noise> léegi bu ko filtré nag mooy mu loolu moo ñuy waral ñun tey naaj yi du ñu sonal te rayons yooyu mun na yàq bët am na ay problèmes yoo xamante ni mun na ko indil doomu aadma si tey ñi nga xam ne ay gumba ak ay affaire yooyu noonu problème bët yooyu yëpp presque yu si bëri loolu moo ko waral peut être que nit yi dañu naan leneen la mais yu si bëri loolu la xam nga donc tey boo xoolee wér-gu-yaram mu ngi tënku d' abord si si si climat ba pare wér-gu-yaram koom-koom ak naataange yooyu yëpp dafa tënku si climat ba pare foog maanaam ñu aar suñu jaww ji ba pare maanaam mun si dëkk dëkkin maanaam bu mucc ayib
ayib
yaa ngi dégg <breath> donc yooyu noonu dafa am ay njeexintal yoo xam ni daf koy indi si gàncax gi tey température bi bu fekkee dafa yokku tey benn da ngay jàpp ni que maanaam <hesitation> xam nga température dafa am tàngoor dafa am benn rôle bi nga xame ni daf koy joué si gàncax bi yaa ngi dégg parce que tey bu fekkee dañ ne <hesitation> condition d' humidité maanaam li nga xamante ni dafa nekk ndox ak li nga xamante ni dafa nekk suuf bu saf maamaan yooyu yëpp jàll na li nga xamante ni moom mooy tax gàncax gi baax wala culture yi di développé mu ngi aaju si température si tàngoor bi mais température bi nag bu fekkee dafa yokk <noise> ah dafay accélérer développement plante bimaanaam plante bi bu fekkee quatre bvingt dix jours la war a yegg pour mun avariété bi quatre vingt dix jours la war a ñor mun na ko def à quatre vingt jours yaa ngi dégg léegi dana wàññi tamit maanaam <hesitation> tey bu fekkee mboq par exemple <noise> quarante jours la war a def pour nga commencer gis dara dina si yokk dina si wàññi quatre jours yaa ngi dégg kon yooyu yëpp ay jeexintal la yoo xamante ni daf koy daf koy def si <hesitation> si wàllum mbéy mi rawatina si gàncax gi léegi tey CO2 bi nga xamante ne maa ngi ko doon wax léegi moom jëm si ay gaz affaire yooyu te naan <hesitation> taux d' accroissement am mu ngi toll si zero virgule quatre pour cent en moyenne par an te mën nanekk cinquante à deux cent ans si jaww ji tey kooku genre engrais la ah si la photosynthèse parce :fa que tey jant bi dafa am rôle bi nga xam ni daf koy joué si plante bi xam nga mooy accumulé matières organique yi pour plante bi mën a développé mais loolu nag tey mooy li nga xamante ni moom mooy safal photosynthèse bi photosynthèse dafay gën a yokku te dafa war a yemamaay yaa ngi dégg gàncax gi dafa am waxtu maanaam lu ñuy wax horloger interne daf ko am <noise> dafa am stade boo xam te ni semis boo xamante ni optimal am maturité léegi tey yooyu noonu yëpp tey bu fekkee dafa accéléré comme ça yow nga judd war a am <hesitation> comment dirais je un an nga jékki-jékki saa am quatre ans
dëgg la
xam nga loolu baaxul loolu mënut a ne donc loolu lay def si plante bi da kot teel a accéléré moo tax yenn saa yi du ngay gis ni que gàncax bi gàncax yi seen seen développement day faible wala mën nga gis ñu rafet nii wante bu fekkee da nga leen déqi wala maanaam nga góob wala mais rendement bi nga si daa am si ay atam da ngay gis ne dafay wàññeeku
dafay wàññeeku
te yow doo xam lu ko waral te coppite jaww ji moo ko waral

maanaam li nga war a am si doomu gerte wala li nga war a am si feesaayu gerte si muus ak yooyu ah du ko am te loolu boo ko xoolee coppite jaww ji moo koy waral tey ñi daan béy ay atam tey ci ay mille neuf cent quatre vingt soixante dix neuf genre yooyu ay quatre vingt trois ba quatre vingt dix est ce que tey rendement bi ñu daan am si jamono boobu moom la ñuy am ba léegi dafay wàññeeku loolu lu ko waral yëpp mooy coppite jaww ji donc ay mbir yu am solo la yoo xamante ne nit dañ si war a bçyyi xel
<hesitation> <hesitation> loolu yan pexe ngeen war a lal ba mun ko dékku
<breath> waaw pour waaw pour mën a yokk rendement agricole bi dafa am pexe yi nga xamante ni moom la ñu war a teg mooy ñu xool comme <hesitation> nal la ñuy war a dëkkoowee ak coppie jaww ji yaa ngi dégg xool maanaam si yan maanaam yan yan <hesitation> matukaay la ñu war a jël benn bi mooy ngay jël information météo comme que ñoom seen xel màcc na jëm si wàllu jaww ji laata muy taw dañ koy xam laata nawet bi di ñëw ñetti weer danañ xam nawet bi nu muy mel wala it di nga xam <noise> ban genre maanaam <hesitation> mbéy nga war a béy balaa nga naan béy sax di nga xam ñaa lan nga war a xàll si ay hectares pour béy ko yaa ngi dégg parce que bu ñu la nee nawet bi dina baax te tamit séddale bi dina mucc ayib maanaam répartition des pluies dina baax